Ee famili, ŋutsu kple srɔ̃ kple evia woame eve, nyɔnuvi ɖeka, ŋutsuvi ɖeka, wole gadin, wo nane dom, wodo glovs, nyɔnua ɖo kuku, nyɔnuvia hã ble ta.

Eŋuwo le teƒe ɖeka. Wo sugbɔ kple ʋelikɔpta. Eŋuuuu woame yiiii abe woame ashieke ene. Eŋuu dzẽtɔ woame ve.

Exɔme, ɛɛɛ ekplɔ̃, seŋtatebol le afi ma. Ele yie, kɛtiŋs hã le yii. Edzo li. Ɛɛɛɛm

Ɖeviwo. Ɖevi ŋutsuviwo wo bɔl ƒom le tsi me. Em ame aɖewo do Baselona dzɛse. Ame aɖewo do blu ye wo nu kom. Wokpɔ dzidzɔ.

Prɔfɛsa, eleee ŋgɔ na eƒe stuɖɛŋtiwo. Wole woƒe lapitɔpidzi. Yee wo nane wɔm le lapitɔpia dzi. Ye o, Prɔfɛsa be nya ya gblɔm wole sem.

Wɔediŋ, ŋutsu kple nyɔnu woɖe srɔ̃, ŋutsu, amewo le afi ma, wole, wokpɔ dzidzɔ, nyɔnuviwo le afi ma, ŋutsuviwo hã wole afi ma, wozɔzɔm abe ɖe woyina ɖe ɔlta dzi ene.

Nyɔnu, enɔ nyi kple ɖevi ame etɔ̃. Nyɔnuvi wo ame eve ŋutsuvi ɖeka. Elé gita ɖa shi ƒɔƒom na wo. Ŋutsuvia lé ɖram ɖa shi. Nyɔnuvia ɖeka hã lé gita ɖa shi.

Ŋutsuu aɖe fefe fem le tebolu dzi. E kaŋtɛsi ƒom. Amewo hã nɔ anyi ɖe afi ma. Ame ɖewo tsi tsitre. Ɖeka nɔ anyi ɖe zikpi grini me. Eke le afi ma tatata zãa.

Ŋutsu tsitsiwo kple ŋutsuviwo, ewɔ abe wole ameɖibɔ me, wokɔ avɔ dzɛ̃ kɔ da ɖe ameɖibɔ eɖewo dzi eye wokɔ gri kɔ da ɖe bubuwo hã dzi.

Eŋu kple moto, ame aɖewo le ŋu me ame aɖewo le moto dzi, ame aɖewo lé flaya ɖe asi, ame aɖewo le dzidzɔ kpɔm.

Nyɔnu elo yebe bag wo ekɔ kɔɖe karia dzi, ɖevio ɖevi le ibe megbe. Ɖevio hã wolobe bag kɔɖe karia dzi. Ŋutsuwo le afima ewɔabe ameɖe siaɖe yina teƒaɖe.